silimiinsi m-be mɔɣuni ka bɛ be loori puuni jaŋgbuni n-dɔya la tihi n-zanzaya la bɛ shɛba pilila zipila loori maa taaya nyɛla zaɣ' sabilinli

niriba n-laɣim zaya ŋɔ bihi n-nyɛ ba bɛ lari mi shɛba ʒila bin ʒehi nanzuu n-doya ŋɔ alibarisa gba beni ka shinkaafa beni bi' yino yela liiga sabinli.

do so n za ƒamasi gbani o yɛla liga piɛli ka so jinjam sabinli ka pɛri namida sabinli tuma n zan zaya ŋɔ kuluki n.yiliya ŋɔ ei konsisi n zaya ŋɔ ka so bɛ o nyɛŋa

Paɣa so n ʒi kuɣu zuɣu o liiga nyɛla liiga sabinli ka o ga wooch ka labtop tam o tooni teebuli piɛlli biɛni buku n tamya la palli n bɛ o sambanni ka loori nim chɛna loori piɛlli ni loori sabinli

Niriba n laɣim zaya ka polinga gba zaya ka tiri ti o nuu polinga ŋɔ yɛla yunifɔm ka kpa ninkpara ka pili zipiligu ka kpa noosi maks.

paɣa n-zaya ka gbubi ŋmani ka bindira be di puuni silimiiŋga za o nyaaŋga ka do' so gba lahi zaya bɛ zaa larimi furuuti juusi n-tamya ŋɔ la mɔpilli gbuni ka bɛ beni la

sooja n-zaya la o gbubi la so nuu a aleepele m-be bɛ nyaaga la ka bɛ yino Kurim o yela liiga sabinli ka piri namda sooja ŋɔ pirila namda sabinli

So zami silmiinga n nyɛ o o yɛla kootu niɛma ka wuɣi o nuwa ka za teebuli gbuni poliis baɣa la o luɣuli ni o zami laati n nyaɣi ya ŋɔ USA filaaki n bɛ o nyaanga la laptɔp n tam ya ŋɔ kɔ gilaas n zaya ŋɔ.

Tihi n-za n-zaya ŋɔ kuɣusi lahi beni kaapɛti n-dɔya ŋɔ laati beni ka bindira beni ka kɔpu beni ka sua doya ka chɛndirinima beni ka fulaawanima tamya

niriba n-tumdi tuma bɛ mɛrila baanjira bɛ yino tamla laa zuɣu ka tumda o yela liiga piɛlli ka bɛ yino lahi tamya n-gbibi bini

Niraba n guurila paɣaba biɛni ka dabba biɛni paɣa ŋɔ gbubila gaɣili ka do so ʒɛya o gbubila box black ni yellow

Niriba n laɣim za n zaya bi wuɣila bi nuhi ahɛba pili la zipila shɛba kpala ninkpara bi ao yela liiga sabinli paɣa ao zami o yela liiga piɛli ka yaaigi o nangnani.

niriba n laɣim zaya shaba chanimi sikiriti be bɛ puuni bɛ kpala noosi masiki bɛ pirila namdanima namdasabila pooli n zaya ŋɔ ka tihi zaya ka mɔri doya

niriba n laɣim chɛna shɛb bɛla lori puuni ka shɛb ba mɔtonima be yuhirami paɣ' so zala ban ba mɔto maa ni so gbabila ƒɔlaagi ka yɛ liga ʒiɛ pali n doyala mɔto maa taya n nyɛla zaɣ' sabinli

Niriba n laɣim chɛna mori n doya ŋɔ silimiinsi n yɛba bi yɛɣi la baaji nima bia so bɛ yɛanga o pili la zipiligu ka piri namda piɛli o yɛla liiga Piɛlli bi yino paɣa nyɛ o yela nɛɛn sabila ka piri namda Piɛlli.

polinsi nim zan zaya ŋɔ bɛ yɛla yuniƒɔm be shɛbi gbala mariƒɔ nima ka shɛbi kpa nɛkpara tihi n za be nyɛgi la bɛ yɛla halimɛtɛ so gba lan zazami pali n doya ŋɔ laati polinima n Zan zaza ŋɔ

Niraba n laɣam tumdi tuma bi biɛla ko daɣari ni tankpaɣu n galisi doya la bi niɛma daɣa daɣa mi bi so ʒɛmi o yɛla liiga piɛlli ka kuɣusi ʒɛya ka bi so yɛ liiga buluu ka bi shab pili zipila

sooja nima n-laɣim zaya ŋɔ so domi bɛ zaa pirila namda nima tihi n-doya ŋɔ yili m-be bɛ nyaaga sooja so kpubi la o nuhi o gala wɔɔchi sabinli.

Paɣaba n laɣim chena bihi be bɛ puuni ko'daɣarini ka bɛ beni sheba bi piri namda nima ka tihi zanzaya mori n doyala sagbana n be zuɣusaa la.

silimiinsi n-laɣim n-gbubi pipa karili bɛ nyɛla paɣa ka dabba ayi beni bɛ yino gala woochi bɛ zaa pili ya helimenti ka yili be bɛ nyaaga.

tiŋkpaŋ ŋɔ ni yaa mɔpila beni cheche n-zaya ŋɔ bia n-ʒi ʒili n-chena ka bi'so gba lan n-ye liiga piɛlli ka ʒi ʒili kawana n-dondoya ŋɔ ka bi'so gba lan n-zaya n-ye liiga

Paɣiba n-laɣim ʒi cheechi puuni bɛ ʒila kuɣisi zuɣu bɛ yɛla chinchini nɛma bɛ yino kpala ninkpara ka ga wɔɔchi ka piri namd' sabinli

Soojanima n-laɣim zaya bɛ bela loori gbuni bɛ gbubila malifanima ka bɛ piri namdanima bɛ yɛla yunifom silimiinsi n-nyɛ ba tihi be bɛ nyaaŋa la ka yili gba lahi beni

polinsi nim m zan zaya bɛ yɛla yuniƒɔm nima ka yɛ halimɛnitɛ do so zala be puuni o yɛla liga bulu ka so jinjam bilaki ka pɛri namida sabinli tihi bɛni ka mori bɛni lori n doya la

niriba n laɣim salo bɛ Lori ni shɛbi bɛla lori maa zuɣ' saa tihi n zaya ŋɔ polisi Lori sabinli n zaya la bɛ so zami o lila zibili piɛli so zala lori maa zuɣ' saa ka pɛli zibili sabinli

paɣ' ba n zan zaya ŋɔ be bɛya ashɛbitɛni bukunim doni doya ŋɔ be so gbala pɛpa ƒɔni n doya yino zami o yɛla liga girini ka so gba ʒɛya n yɛ liga piɛli

loori n-ʒeya ŋɔ loori maa nyɛla buluu ka loori ʒee gba lahi beni niriba n-ʒe zaya la ka yiya beni ka bɛ shɛba kpa ninkpara ka shɛba nyaɣi baaji.

niriba n bɛ jimli puuni e ʒɛ ʒɛmi be puhirila jinli siliminsi bɛ be puuni gbasabila bɛni ƒɔni bɛni laati n yɛliya la ka be shɛbi pɛli zibili piɛla

palli n-doya ŋɔ silimiinsi za zami shɛba zala loori gbuni loori sabila n-ku be palli ŋɔ ni ka niriba pe foolii polinsi nima n-nyɛ ba.

siliminsi laɣim zan zaya be shɛbi yɛla liga piɛla piɛla ka shɛbi yɛ liga ʒiɛhi bɛ yino kpala nɛkpara ka shɛbi gbatiŋa

ninkurigu n-gbaya n-tumdi o tuma ka so gba be o luɣili ni loori n-zaya la zaɣ' piɛlli nyɛla ka sambod shee beni mɔri beni ka tihi beni ka poolinima beni loori ka bɛ maanda.

silimiinsi n-chaŋ mɔɣuni bɛ ʒila loori puuni bɛ shɛba pilila zipila ka shɛba kpa ninkpara jangbuna ayi n-dɔya ŋɔ bɛ yino yaala o nangbani loori maa nyɛla loori piɛlli

niriba n laɣi m-be tireeni siteshin ni silimiinsi n-nyɛ ba tireeninima n za n zayala shaŋa nyɛla zaɣ' ʒehi ka shaŋa nyɛ zaɣ' piɛla palli n doya ŋɔ saamboori n saya ŋɔ bɛ shaba nyaɣila baajinima

duu ŋɔ ni yaa kuɣisi beni tiivi beni teebuya n-zaya ŋɔ ka kaapu tam ya sambani fulaawa zami laati n-nyaɣi zuɣusaa la.

Bihi n zan zaya ŋɔ mɔri n bɛ bi nyaanga yili bɛ bi nyaanga bihi ŋɔ piri la namda nima bia yino gbubi la dɔɣu taha lan do bi nyaanga la ka doo so gba za bi nyaanga.

duu ŋɔ ni yaa kuɣisi n za n-zayala kuɣisi maa nyɛla zaɣ' ʒehi fulaawanima n tam tamya tiivi n zayala teebuli n zayala kapɛti n doyala ka pikicha shɛli beni

Piresidenti n zaya ka wuɣi o nua niriba m be o nyaanga la sheba zala o tooni sheba yɛla liiga piɛla piɛla piresidenti ŋɔ o nyɛla gbampiɛlli o yela kootu ka USA bilaaki biɛni.

Polisi nima n laɣim zanzaya ŋɔ bɛ yela yunifom sabila sabila bɛ pirila namda sabinli so zami ka koona yunifom ka o ye ka so be insaari.

loori n-garitila loori maa nyɛla zaɣ' piɛlli tankpaɣu n-doya ŋɔ la kuɣa bɛni fɛnsi bɛni mɔri lan bɛni ka nɛti bɛni ka tankpaɣu akumuleeti dondoya